Ya sese aɖe ƒo. Egble nu le du aɖe me. Egble nu geɖe eye atsi siwo kɔ gba xɔwo katã hã ŋe hele anyigba.

Sukuvi aɖewo le hã le dzidzɔ kpɔm elabena yevu aɖe va wo dome be yeasra wo kpɔ eye wole dzidzɔ kpɔm ale gbegbe.

Nyunua ɖe tɔ ɖe xɔa ɖe me, eɖa asi ali, eɖiɔ gaŋkui hele nu kom, kɔpuwo le kabɔɖ aɖe me le eha, amagbea ɖewo hã le kabɔɖa tame.

Kpovitɔ atɔ̃ aɖewo le nyɔnuvi aɖe lém eye wode ga asi nɛ hekplɔe yina ŋu aɖe gbɔ.

Ɖevi ŋutsuvi aɖe lé ŋu ɖe asi hele ƒoƒo eye ɖevi mamleawo tɔ hele ekpɔm

Fefe, fefefeƒe, ame ɖewo le abo ƒom, ɖewo hã le zɔzɔm le yiyim le gbɔgbɔm, ɖewo hã wotɔ le aboƒola kpɔm.

Modzakaɖelawo le modzaka ɖem hele hem ɖe mɔ dzi, nu vovovowo le teƒe ma.

Ŋutsu eve aɖewo le akro me hele tɔ tsom, bubu aɖe hã le woƒe xa dzi, yiwo hã le tɔ la tsom kple akro sia.

Nyɔnu aɖe le asi aɖe me hele atikutsetse vovovowo dzram, nu geɖee hã gale egbɔ.

Aɖakakɔla aɖewo le ʋe ɖum, wokɔ aɖaka le atsã vovovowo wɔm, ɖewo hã le kpẽ kum eye ɖewo le eŋu ƒom le xɔ aɖe megbe

Ɖevi eve aɖewo nɔ zikpui dzi eye ɖeka kɔ nɔvia ŋutsuvi sɔe aɖe le asi le gota.

Yovu ɖe le ŋdi nu ɖum. Kɔfi le kɔpu me nɛ eye akpɔnɔ vivi le axa dzi..

Nyɔnu aɖe le nu fiam le xɔ aɖe me. Ame geɖewo ƒo xlã kplɔ̃ ɖeka eye wole nu sia srɔ̃m. Kaƒomɔ aɖe hã le kplɔ̃ dzi.

Nyɔnu aɖewo le aŋuti ɖe ta he yina dzadzra ge. Nyɔnu aɖe hã yina asime hedo go wo le dze ɖom. Esi le, nyɔnu ɖeka si le aŋutia ɖe ta kpa vi ɖe me.

Tsi dza eye wòxa ɖe sukuvi aɖewo ƒe fefe ƒe, sukuviawo va ƒoxla tsi si.

Nyɔnu aɖe tɔ ɖe teƒe aɖe. eve lé bli ɖe ta eye ɖeka lé bli kotoku sue aɖe ɖe asi. Ɖewo ɖɔ kuku.

Afi sia nye dɔnɔkɔdzi xɔme, amea ɖewo nɔ anyi ɖe dɔnɔwo ƒe keke me, ɖewo hã mlɔ anyi ɖe dɔ bawo dzi.

Ameaɖe ƒe anyinɔ xɔme, zikpui bɔbɔewo le xɔ siame eye kplɔ aɖe ha le titina. Wokɔ seƒoƒo aɖe ha daɖe ekplɔa dzi.

Ame asieke wolé Ghana flaga ɖe asi eye wodo dzonu ɖe kɔ eye asrafo hã etɔ̃ hã tɔ ɖe wo ŋgɔ, wole atsyɔɖoɖo kɔkɔe me.

Ŋutsu aɖe lé hɛ kple anyii, anyiiwo ɖe asi, he le nu fiam nyɔnuvi etɔ aɖewo tso anyii gble dede ŋuti.

Ŋutsu aɖe kple srɔ̃ wodo awu ɖeka eye wo le enu ɖum nuɖuɖu le kplɔ dzi. Eviwo hã le wo gbɔ. Zikpui hã le woƒe megbe. Atikutsetse hã le woƒe axa eye wo le tsinonu ɖe asi.

Nyɔnu eve wotɔ ɖe gota le ati aɖe te hele dze ɖom. Koklo woame tɔ̃ le wogbɔ. Wotɔ ɖe ati aɖe te eye wosia nu ɖe ati sia te.

Ame adewo kɔ bagi ɖe ta yina teƒe aɖe le kɔƒe aɖe me. Gasɔ hã le exɔ aɖe gbɔ. Ɖevi aɖe hã tsi te ɖe xɔa gbɔ le gasɔa hã gbɔ.

Ƒometɔ aɖewo le kplɔ ŋuti le gota hele nu ɖum, nuɖuɖu vovovowo le kplɔ sia dzi eye nu nono vovovowo hã wole kplɔ sia dzi.

Dɔwɔla siwo nya nu tso ketekemɔdodo ŋuti le dɔ wɔm le keteke mɔ aɖe ŋu. Wole ketemɔa wɔm. Geɖewo le dɔ wɔm vevie hena ketemɔa.

Dukplɔlagbãtɔ̃ le Ghana Kwame Nkrumah ƒe tata le afi sia, kpekula ade hã le afi sia si nye monomenti si wowɔ na Kwame Nkrumah la.

Ghana dukplɔla yi du aɖe me le dutoƒo aɖe. Ele asi nam nyɔnufia aɖe, nyɔnufia la do dzonu eye wòle atsyɔɖoɖo kɔkɔe aɖe me.

Ŋutsu aɖe kple via wo le nuɖukplɔ ŋuti. Nuɖuɖu vovovowo le kplɔ sia dzi. Via tsɔ nuɖuɖua le fofoa nume ɖem

Nyɔnu aɖe lé dzodoƒegatsi ɖe asi hebɔbɔ nɔ xixe, enɔ dzodoƒe zikpui dzi, dzodoƒe kplɔ hã le egbɔ. Edo dzo ɖe kolpɔt me eye wòkɔ gaze de edzi.

Ŋu vovovowo siwo yina ɖe teƒe vovovowo le afi sia. Ame geɖewo hã le teƒe sia. Ame geɖewo hã yina ŋu ɖo ƒe eye geɖewo hã yina teƒe vovovowo.

Kɔƒe aɖe me wokɔ anyi kɔ tu exɔ siawo hekɔ zigliwo hekɔ gba wo. Ame geɖewo le yiyim ɖewo hã le gbɔgbɔm.

Nyɔnuvi aɖe kple vi nyɔnuvi eve, wole kɔƒe aɖe me le xɔ aɖe ƒe gota hele nu nyam le gagbe aɖe me. Ɖevia ɖe ka le gagbea me he le dzidzɔ kpɔm le nu kom

Asi gã aɖe me le egɛ. Wole nu vovovowo dzram le asi sia me. Wole agɔnɛ hã dzram. Amewo le yiyim le gbɔgbɔ le asi sia me.

Modzakaɖela aɖewo le modzaka ɖem, ɖeka wu asi eve dziƒo eye eve nɔ anyi ɖe anyigba.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ zi, zikpi dzi le dzodoƒe hele nu ɖam. Elé tsitsi ɖe asi hele etsɔ le nua ɖam. Gaze le egbɔ.

Ŋutsu eve aɖewo tite eye ɖeka nɔ anyigba kple kusi aɖe si nuɖuɖu le eme, ʋufɔti ɖeka hã le ŋutsua, ŋutsu si tite le ƒe megbe eye ŋutsu si tite la hã nuɖuɖu kɔ nam.

Nyɔnu aɖe le ɖa ƒom na via. Enɔ zikpui aɖe dzi eye ɖevi la nɔ anyigba. Ele afɛ ɖe asi ekɔ le dɔ sia wɔm.

Kekuƒe aɖe, ʋu aɖe tɔɖe afima si woku ke ɖe eme woyɔ eye ʋu bubu aɖe ha le afima, afima wole kela kum de ʋula me.

Nyɔnuvi tugbehoŋli la aɖe ɖu dzi eye wòle asi ŋuŋum na amewo, eɖuɔ eƒe tugbekuku la.

Nyɔnu aɖe le nudonuiwo dzram, nu geɖee le egbɔ, agblemenuku vovovowo le egbɔ hele dzadzram ame aɖe hã va egbɔ be yeaƒle nu.

Zimbabuitɔwo ƒe dukplɔla xoxoa Mogabi le abo ƒom le teƒe aɖe kple eƒe ŋume aɖewo.

Ŋutsuvi aɖewo le abo ƒom le aboƒoƒe le kpo sukukpo aɖe dzi. Ɖeka tso abɔa yina eye nɔvia susɔawo kplɔ̃e ɖo na aboa xɔxɔ.

Nyɔnu etɔ aɖewo le nuɖukplɔ ŋuti, wole nukom alegbegbe. Le woƒe megbe nye dzodoƒe eye kaɖi aɖe ha le woƒe tame.

Ameaɖewo le mɔ zɔm, ɖewo kɔ woƒe agba ɖe asi, ɖewo ha kɔ woƒe avuwo ɖe gãkpɔ tɔtɔ aɖe me, he kɔ le mɔ sia zɔm. Wo do vuvɔwuwo fũ.

Kpovitɔ eve aɖewo kplɔ ŋutsu aɖe si si yina la ɖo dibe yewoa le ŋutsu sia. Wokɔ kpo ɖe asi eye ameaɖewo ha tɔ hele foto ɖem ŋutsu sia.

Nyɔnu aɖe si le nu dzram lé enuwo ɖe ta hele dzadzram. Etsɔ ɖe hã de kusi me ɖe asi. Ele nu kom eye wolé gã hã ɖe asi.

ŋutsu aɖe tɔɖe afisi amewo tona le mɔto etɔ ɖe afisia edó awu edó dzimewui aŋgbaɖiɖi eye ʋu gɛɖɛwo le mɛ tsom

Ŋutsuvi asieke aɖe le etsi aɖe si xa ɖe teƒe aɖe. Wo le abo ƒom le etsia me, agɔnetiwo ƒo xlã wo. Ɖeka ɖe awu le dzime.

Ame ŋee aɖewo tɔ ɖe aŋawɔŋu aɖe tame aŋawɔŋu gbegblẽ aɖe tame. Wokɔ flaga ɖe asi eye wowu woƒe abɔwo ɖe dzi. Ɖewo hã le asikpeli ƒom.

Sikakuƒe sue aɖe. Ame geɖewo le sika kum. Ɖewo hã le sika la klɔ le ba me. Ɖewo hã kɔ ba sia ɖe ta he yina kɔklɔ ƒe. ame aɖe hã tɔ ɖe wo gbɔ hele wokpɔm.

Ameaɖewo le ameɖiƒe hele do ɖem na ame ɖiɖi. Geɖewo ɖiɔ ŋɔtidzibunu hele amesiwo le doa ɖem la kpɔm.

Ŋutsu eve aɖewo le abɔ ŋusẽ hoŋiŋli wɔm eye ame geɖewo le afi ma le hoŋiŋli sia kpɔm wo katã wole ʋli dom hele hoŋiŋli sia kpɔm.

amaɖewo le ablɔdzi hele kpekpeɖeŋu bia ʋu aɖe be woa kpeɖe yewoŋu eyata wóle ablɔdzi le wóƒe seselelãme ɖe fia

Asi aɖe me le gbegãdzi. Nyɔnu aɖe nɔ anyi hele yɔku dzram eye geɖewo hã le woƒe nuwo dzram.

Nuɖuɖudzraƒe aɖe, ŋutsu kple nyɔnu aɖe va nuɖuɖu nuɖuƒe eye amesi le nuɖuɖua na woge la kɔ nuɖuɖua kɔve nawo.

Ɖevi atɔ̃ aɖewole mɔdodo aɖe dzi le kɔƒe aɖe me. Ɖeka le afɔkpa ɖe asi ye eye wokɔ le fefem.

Afɔku aɖe dzɔ le xɔ aɖe me eye eʋu kɔɖe anyigba eyata nyamekulawo va xɔa me hele fotowo ɖem be ye woayi ava ku nyame.

Yevu aɖewo le nuɖum le xixe. Woɖo kplɔ ɖe xixe hele nuɖum, ɖewo ha le nuɖuɖua kɔm de woƒe agbawo me eye ɖe ha le nuɖuɖua ɖe asi he tsitre.

Afɔku aɖe dzɔ le lɔrɛi mɔa dzi. Ame aɖe ku eye wokɔe de aaaa avɔ me wokɔ yina ʋu bubu aɖe me de ƒe. Am ene ye le ame kukua ɖe asi.

Ŋutsu atɔ̃ aɖewo le ba aɖewo me si nye sikakuba aɖe me. Wolé kusi ɖe asi hele ba sia lɔm hena kɔklɔ. Ŋutsu eve bubu tɔ ɖe wogbɔ.

Sɔfo aɖe le gbe dom ɖa ɖe srɔ̃ɖela aɖewo ta, etsɔ abɔ da ɖe ŋutsua ƒe abɔ ta hele gbe dom ɖa ɖe eta eye ɖeka hã tɔ ɖe exa hedo ŋɔtiwui he.

Ɖevi aɖewo le kɔƒe aɖe me, wotɔ ɖe xixe eye eve ɖo asi ali, ɖeka hã lé tsigo ɖe asi eye ɖeka hã lé ze ɖe ta.

Kente fiase aɖe me, nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe fiase sia me henɔ nu kom, avɔ vovovovovovowo le fiase sia me kente vovovovowo hã la fiasea me.

Nyɔnuvi aɖe bɔbɔ nɔ anyi le ekpé aɖewo me hele kpe gbam. Ŋutsu aɖe hã le eƒe megbe eye ame aɖe hã le ekpe tsɔm namee.

Ɖevi aɖewo le lɔri mɔ aɖe dzi, wole lɔrifɔwo ɖe asi hekɔ le fefem, ame aɖewo hã tɔ ɖe.

Afɔku aɖe dzɔ le mɔ aɖe dzi. Ŋua ɖeka mli mlɔ mɔ la me eye ŋutsu etɔ̃ aɖe hã tɔ ɖe ŋu ɖeka hã kɔ.

Dɔwɔla aɖewo le mɔdodoa ɖe dzi hele mɔdodoa dom, emɔ si wokɔ bluna ekea hã le afi ma hele ekea blum eye wokɔ le mɔa wɔm.

Nutata, nusrɔlawo le nu srɔ ƒe, nusrɔ xɔme, eye wo le nu tam. Wo le nu vovovowo tam, le nusrɔƒe sia.

Amewo tɔ ɖe fli me, he yi na mɔmemi dze ge le mɔmemi dzraƒe, geɖewo kɔ nugowo da ɖe fli me, he le dzɔdzɔm be aɖo yowo dzi, yewoa yi adze amia.

Modzakaɖela aɖewo le modzaka ɖem, wole ʋe ɖum, nyɔnuwo le wo me, ŋutsuwo hã le atsyɔɖoɖo kɔkɔe aɖe me eye wokɔ lã fu kɔwɔ kukui.

Ame etɔ̃ aɖewo le kplɔ ŋuti hele nu ɖum. Ɖeka kɔ nuɖuɖu kɔ le nɔvia nam be wòakɔ le mw aɖu.

Dekɔnu aɖe le dzi yim le kɔƒe aɖe me le xɔ aɖe godo. Amewo le ame geɖewo le atsɔɖoɖo me eye wotɔ ɖe gota.

Ame geɖewo le tsi ƒum le teƒe aɖe si tsi le tsatsam to. Ɖeviwo le eme. Ame tsitsi aɖewo hã le eme.

Nyɔnuwo le asime hele agblemenuku vovovowo dzram, ɖewoe nye ayi, azi kple bubuawo.